Paɣa n zi kuɣu zuɣu paɣa maa tooni duɣu n tami buɣim ni duɣu maa puuni ka banku bɛ duɣu maa puuni paɣa maa zaŋ la saɣim buɣili n tim banku maa ni n dami da

Linjima nima n zaya linjima nima maa pili la zupiliti bi zuɣu ni ka ye liiga sabila linjima nima maa sunsuuni doo n zɛya doo maa zaŋla o nuu nti su o daa giifu ni ka zaŋ nini kpara n shɛbi o liiga ni bi nyɛanga lɔra nima n zaya.

Niraba n bɛ tuma ni niraba maa nyɛla dabba niraba maa puuni shab pili zipiliti ka shab mii bi pili niraba maa tumdila tuma boɣali puuni ko shɛli din bɛ boɣali maa puuni nyɛla zaɣ tankpaɣu

Niribi m be palli nangban yee palli maa sunsuuni linjimanim ʒeya linjima maa so gbubila malifa ka pili ziliʒee niribi maa nyaaŋa yiya n zaya yiya maa nyaaŋa tihi n sansaya.

Niraba n ʒi anbirala nim gbunni anbirala nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ kara ka shɛŋa nyɛ zaɣ bihi anbirala nim maa kama nyɛla zaɣ ʒiɛ niraba maa piɛla seekili n ʒiya ka bi nyaanga ka tanti saya

niriba n tam waya zuɣ' waya maa kama nyɛla zaɣ' piɛli waya maa nyɛŋa lori piɛli n ʒɛya ka bɛni sabipa di zuɣ' niriba maa shɛbi yɛla liga nuɣisu waya maa tuuni lori kari n ʒɛya

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu paɣa maa tooni teebuli n ʒɛya teebuli maa tooni pai n ʒɛya n ti pahi gbambili piɛlli teebuli maa luɣuli zuɣu kurifooti n ʒɛya ka kurifooti maa zuɣu duɣu tamya

Paɣaba n chɛna paɣaba maa zaa gobila chinchina bi nyoɣani tatariga ka ʒi binyɛra bi zuɣurini ka zaŋ binyɛra goli bi nyingoya ni bi luɣuli zuɣu lora nim n chɛna ka bi luɣuli zuɣu ka tihi biɛni

niraba n ʒɛya ŋɔ niraba maa puuni shab nyɛla linjima nima do so biɛla ninjima nim maa sunsuudoo maa yɛla liiga sabinli ka kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli niŋ di puuni doo maa mini linjima nim maa nyaanga niraba n ʒɛya ni tihi ni lɔra nima

Niraba n bɛ palli zuɣu bi shab nyɛla paɣaba palli maa nangbani yee kodu nima n ti pahi alibarisa nim n pa teebuli zuɣu palli maa nyaanga yili n ʒɛya

paɣ' ba n chɛna paɣ' maa zaŋ la gaɣili lo be nyini golini gaɣ'maa kama nyɛla zaɣ piɛli paɣ' ba maa luɣili kom n doya di kama nyɛla zaɣ tankpagu ka mori bɛli gili kom maa ka tihi saya

Niribi mbɛ duu niribi shɛb ʒila tiŋgbani ka shɛb mii do gariti zuɣu shɛb ʒila zuɣu saa niribi puuni shɛb nyɛla dabba ka shɛb nyɛ paɣba duu maa zuɣu saa laati yiliya kari duu kpuna nyɛ zaɣi piɛla ka shɛli nyɛ zaɣi nuɣiso.

Linjima n ʒɛya linjima nim maa puuni doo so yɛla liiga nuɣusu ka so jinjam sabinli linjima nim maa pili la zipiliti bi zuɣu ni ka yɛ liiga sabila bi luɣuli zuɣu tihi n saya ka zɔli bila baɣa bi luɣuli.

Doo n tam akpaaku zuɣu doo maa tooni teebuli n zaya teebuli maa zuɣusaa zaɣa sabinli n nyɛli yeduhurigu tamla teebuli maa zuɣu doo maa tooni nirina n ʒɛya niriba maa sheba pilila zipil'ʒehi o nyaanga niriba n ʒɛya ka sheba mee ʒinʒia.

niriba n chɛni pali zuɣ' niriba maa shɛbi nyɛla paɣ' ba ka shɛbi nyɛ da ba pali maa nanigbani yɛ yili kari n ʒɛya yili kari maa laati n goli goli yili gari maa ka tihi sa di tuuni

Niraba ata n ʒɛya niraba ata maa gbubila pai bi nuuni yino nyɛla ninkurugu niraba maa nyaanga tihi n sansaya ka kom doya kom maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu

yuri n vori turooko yuri maa nyɛla yuri piɛla torooko shɛli bi ni vori maa nyɛla zaɣ piɛli ka so ʒi dizuɣu yuri maa tooni niraba n ʒɛnʒɛya yuri maa nyaanga yili kara n ʒɛya yili kara maa zuɣusaa laati nim biɛni biɛni mi

teebuli n ʒɛ duu sunsuuni teebuli maa zuɣu binyɛra n tamya binyɛra maa puuni shɛli fulaawaasi biɛla di puuni di luɣuli zuɣu kuɣu ʒɛya ka kuɣu maa kama nyɛ zaɣ tampilim duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli ka laati nim yili yili dikpuna maa

Teebuli n ʒɛya teebuli maa kala nyɛla zaɣ tankpaɣu teebuli maa zuɣu labtop nima n ti pahi buku nim n paya ka niraba pɛ n gili teebuli maa niraba maa shab yɛla liiga sabila niraba maa tooni paɣa n ʒɛya ka tiriti bilak bood piɛlli

teebuli n-ʒeya teebuli maa zuɣusaa bukunima nti pahi kaapunima m-pa di zuɣu teebuli maa ʒila duu sunsuuni duu maa shɛli kama nyɛla zaɣ' tankpaɣu ka shɛli kama nyɛ zaɣ' piɛlli duu maa zuɣusaa bolipunima yili yili di zuɣusaa.

Doo n ʒɛ n baɣi teebuli teebuli maa zuɣu bin yara n tam tam ya doo maa tooni do so n ʒiya kayɛ liga piɛli n piri namda sabinli jinjam sabinli doo maa nyaan ga do so n zaya o gba yɛla liga piɛli

Niriba m-be duu puuni niriba maa shɛba nyɛla paɣiba niriba maa shɛba ʒila gɔriti zuɣu ka niriba maa shɛba pili zipiliti bɛ zuɣu ni du shɛli bɛ ni be maa dukpuna nyɛla zaɣ'piɛlli.

dobba ayi n-gbaya dobba ayi maa sunsuuni lora nima n-ʒeya lora nima maa nyaaga lora piɛlli n-ʒeya nti pahi tihi ni samboodi.

niriba n-be duu niriba maa zaa nyɛla dabba niriba maa puuni shɛba yela neen'piɛla ka gɔbi chinchini piɛla du' shɛli bɛ be maa puuni mi kama nyɛla zaɣ' piɛlli ka biniyɛra yili di zuɣusaa.

Doo n ʒɛya ka gbubi baaji ʒiɛ doo maa pirila namdi ʒiɛ ka pili zipili dozim ka zaɣ sabinli booi dinni o yɛla liiga dozim n niŋ o niɛma maa puuni ka o nyaanga ka kolba nim tam binyɛra zuɣu

loori n-ʒeya loori maa zuɣu niriba n-ʒeya loori maa kama nyɛla zaɣ' piɛlli loori maa tooni gbuɣindi nti pahi jangbuni n-ʒeya bɛ nyaaga tihi n-sa sa bɛ nyaaga nti pahi mɔri.

Loori n ʒɛya loori maa luɣuli zuɣu paɣaba n ʒinʒi kuɣusi zuɣu paɣaba maa ʒimi ka binyɛra tamtam bi naba zuɣu binyɛra maa puuni bindira n bɛ binyɛra maa puuni

Paɣa n ʒiri niɛma niɛma maa biɛla tahapoŋ ni paɣa maa pilila zipiligu paɣa maa nuuni niɛma maa shɛli n bɛ baskɛt puuni ka laɣari bɛ paɣa maa nuuni paɣa maa nyaanga tihi n sansaya n ti pahi gooni

niriba n-tam pilanima zuɣu pilanima maa nyɛla kuriti niriba maa nyɛla dabba bɛ pilila zupiliti bɛ zuɣuri ni niriba maa nyaaga yiya n-ʒeya ka yiya maa nyaaga tihi n-sa saya.

niraba n ʒɛya niraba maa ʒɛla soola lait gbuni niraba maa puuni paɣa biɛni niraba maa pilila zipiliti bi zuɣuri ni niraba maa nyaanga yiya n ʒɛya n ti pahi tihi

Teebuli n ʒɛya teebuli maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu bindira n tamtam teebuli maa zuɣu ka niraba ko n gili teebuli maa bia n mali bindirigu niŋdi doo nolini ka doo maa kpa ninkpara

teebuli n-ʒeya teebuli maa zuɣu binyɛra m-pa pa di zuɣu teebuli maa gbunni doo n-ʒeya doo maa ʒimi ka gbubi laɣiri o nuu ni ka mali o nuu n-tɔri o nuchee baŋa o luɣili do'so n-ʒeya ka tia zaya.

Teebuli n ʒɛua teebuliaa zuɣu bin yɛra n tamtamya niribi n pɛ n gili teebuli maa ka teebuli maa tooni ka do sɔ ʒɛya dooaa yɛla liiga nuɣuso niri bɛaa nyaanŋa bin yɛra n tam dukpuni

ŋarima n tamtam kom zuɣu di shɛŋa kama nyɛla zaɣ piɛla kom maa yaɣili tihi n sansaya ka yili kara bɛ di nyaanga ŋarima maa piɛla line n pa kom maa zuɣu

Teebuli n ʒɛya ka do so ʒi n baɣa teebuli maa ka gbubi kapu piɛlli ka ti bɛ di puuni binyɛri shɛŋa din pa teebuli maa zuɣu n nyɛ pileeti ka paanu bɛ pileeti maa ni n ti pahi buku ni kaapu ka ti bɛ kaapu maa puuni ni laa ka fulaawaasi bɛ laa maa puuni

Paɣaba n ʒɛya paɣaba maa tooni ka zahama bɛ taha puuni taha maa kama nyɛla zaɣ nuɣso zahama maa shɛŋa biɛla paɣa so nuuni ka paɣa maa ŋmaligu o nini kpa zamaatu maa

Niriba n tabi dikpuni dikpuni maa kama nyɛla zaɣa tankpaɣu niriba maa bɔbi la bin yara bi nyehi niriba maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba doo n ʒɛ niriba maa tooni doo maa pili la zipiligu ka zaŋ bini bɔbi o noli.

niraba n ʒɛ pata ni niraba maa nyɛla paɣaba ka shab nyɛ dabba niraba maa puuni niraba ata pilila zipiliti pata maa zuɣusaa mori n yili yiliya ka di luɣuli tia saya

paɣ' ba n ʒɛya paɣ' ba maa ʒɛla puuni paɣ' ba maa puuni yino liga tamipɛlim ka yɛ liga vakahili paɣ' ba maa zan la bɛni yɛ be nyɛni goli puuni be nyɛŋa tihi n ʒɛya

zamaatu n bɛ duu puuni zamaatu maa gba n gba mi zamaatu maa pirigili pili la zupiligu piɛlla ka zaŋ yee pɔbirisi pɔbi bi yehi duu maa pila nima za n za mi duu maa kama nyɛla zaɣi dozim.

Niraba n bɛ boɣali puuni niraba maa nyɛla dabba bi puuni so yɛla liiga nuɣso ka boɣali maa zuɣusaa paapu nim panpaya boɣali maa zuɣusaa doo n tamya ka yɛ liiga piɛlli

loori n ʒɛya loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli loori maa puuni niraba n biɛni niraba maa shab yɛla liiga ʒiɛhi loori maa tiŋa linjima nim n ʒɛya loori maa luɣuli ka loori sabinli ʒɛya n ti pahi tihi

Niriba n zɛya niriba maa zɛ mi ka zi bini yara bi zuɣuri ni niriba maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba niriba maa yɛanga tihi n sa n saya niriba maa puuni so yela liiga piɛlli ka zaɣi nuɣiso boo di yɛanga.

teebuli n-ʒeya teebuli maa zuɣu binyɛra tam tam di zuɣu teebuli maa gbunni doo n-ʒiya doo maa ʒila kuɣ'sabinli zuɣu ka ye liiga ʒee ka kpa ninkpara doo maa luɣili zuɣu paɣa n-ʒiya paɣa maa yela liiga nuɣisɔ.

Bihi n toori kom kuligi ni bihi maa nyɛla bihi anahi bi yino gbala tiŋa ka niraba ata maa mii zaa kuriya bi yino yɛla goɣali ka di nyɛ zaɣ dozim ka yino yɛ goɣali ka di gba lahi nyɛ zaɣ nuɣso yino gbubila bakɛti nuɣso ka bi zaa zaŋ bakɛti nim maa tim kom maa ni toora

niriba n tabi pali zuɣ' lori maa tamila pali zʋɣ' lori maa kama nyɛla zaɣ' kugisu ka anƒɔnim tabi lori maa yino maa tamila lori maa ka salo maa shɛbi pɛla zibilitɛ ka be nyɛŋa tihi zaya

Taabo nim n dondoya n ti pahi papu nima taabo nim maa baɣa baɣala gooni gooni maa zuɣusaa taabo shɛŋa n paya di luɣuli zuɣu yiya n ʒɛya ka tihi ʒɛ yiya maa tooni

Tɛɛbuli n zɛ ya tɛɛbuli maa zuɣu bini yɛra pa n paya nɛsi paɣa zimi baɣi tɛɛbuli maa ka gbubi bia o nuu ni n mali pari folida zuɣu nɛsi maa yɛanga niriba ayi n zɛya.

teebuli n-ʒeya teebuli maa zuɣu nanzua n-ti pahi alibalisa ni yelim m-pa ya teebuli maa gbunni paɣaba ayi n-ʒeya n-ti pahi bihi bihi maa shɛba ʒila luɣili zuɣusaa paɣaba ayi maa puuni yino yela liiga piɛlli

Doo n ʒiya doo maa ʒila ŋmani gbuni o tooni nirabaayi n ʒɛya ka do yino ba chɛchɛ ka yɛ liiga piɛlli doo maa nyaaŋa binyɛra lo waya

Niraba anahi n chɛna niraba anahi maa puuni niraba ata nyɛla paɣaba ka paɣaba maa zaa kpabi bihi bi myaanga paɣa yino ʒirila bokati ka yino mii ʒiri kpalaŋa ka bia so ŋun pahi bi puuni maa mii ʒiri kpalaŋa ka yɛ liiga dozim

Namda nim n nyɛli nyɛli bini namda nim maa shɛli kama nyɛla zaɣ tankpaɣu ka shɛli kama nyɛ zaɣ sabinli tana n bɛ di gbunni tana maa shɛli kama nyɛ zaɣ dozim ka di nyaanga bini dozim bɛ di nyaanga

Bia n-doya ka diɛma bini be o tooni bia maa nyaaŋa piɛɣu n-ʒeya ka tani be piɛɣu maa puuni bia maa yela neem'tampilim ka ye liiga vakahili n-niŋ di puuni.

Niriba n tami duu zuɣu saa duu maa luɣuli zuɣu yili n zaya ka yilli maa kpahi tahi ʒɛɛ si luɣili zuɣu tihi n san saya niriba maa shɛba zila tiŋa ka ahɛba mi zɛ zuɣusaa.

girada n ʒɛya girada maa kama nyɛla zaɣ ʒiɛ girada maa noli polo niraba ayi n bɛ o noli maa polo niraba ayi maa pilila zipili ʒiɛ ka yino gbubi buku o nuuni ka yino mii gbubi nuchɛ baŋa

soli laati gbuni ka niraba ʒɛya soli laati maa zuɣusaa maa pilila zipili nuɣso linjima ʒɛmi n pahala bi zuɣu ka bi nyaanga ka tihi saya n ti pahi yiya nyɛla zaɣ sabinli ban ʒɛ soli laati maa gbuni

Dobba n ziri adaka bi zuɣu dobba maa gobila chinchina bi shɛhi tatariga dobba maa too ni paɣaba n ʒɛya paɣaba maa wuɣila bi nuhi zuɣusaa ka dukpuni shɛli bi ni tabiya maa nyɛ zaɣa piɛli ka binyara booi boo dini.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu paɣa maa gbunila suu o nuuni ka gbubi waagashe o nu dinbala maa ni paɣa maa luɣuli zuɣu bakɛt n ʒɛya paɣa maa tooni kuripooti n ʒɛya ka silba tam kuripooti maa zuɣu paɣa maa luɣuli zuɣu waagashe n bɛ pilɛt ni

Bihi ayi n ʒiya yino ʒila tiŋa ka yino mii ʒi kuɣu zuɣu ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zaŋla o nuu ti gbaai ŋun ʒi tiŋ maa zuɣu ni ka gbubi afi o nuuni bi luɣuli zuɣu doo n ʒɛya ka doo maa zaŋ o nuu n tabi o shee

Paɣa n ʒɛya ka bihi va n bibgi paɣa maa bihi maa nyɛla bihi anu n ti pahi doo paɣa maa mini bihi maa nyaanga yili n ʒɛya yili maa puni nyɛla zaɣ sabinli ka paɣa maa kpa ninkpari sabinli

Bia n ŋmɛri dalibila dalibili maa nyɣala bia maa nyingoli ni bia maa pirila namda dozim ka yɛ liiga piɛlli bia maa nyaanga bia n ʒɛya n ti pahi ninsarinsi bihi maa zaa lihirila bia so ŋun gbubi dalibili maa

kuɣu n ʒɛya kuɣu maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka dufɛli pa kuɣu maa zuɣu kuɣu maa luɣuli zuɣu woodurop n ʒɛya woodurop maa puuni buku nim biɛni biɛni n ti pahi sɛntifikɛt nima dikpuni maa kama nyɛla zaɣ tampilim

Loori karili n baɣa palli nangbani yee loori maa ʒila ʒiya loori maa tooni niraba ata n ʒiya niraba ata maa puuni niraba ayi yɛla neen sabila ka yino pili zipiligu loori maa luɣuli zuɣu lora nim n chɛna

Paɣaba n bɛ siɣili puuni siɣili maa puuni kom n biɛni kom maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu paɣaba maa zaŋla dalibihi pa kom maa zuɣu paɣaba maa zuɣusaa niraba n ʒɛya ka tihi sansa n giliba

niriba m-be bɔɣili puuni niriba maa nyɛla dabba bɔɣili maa puuni koma m-beni koma maa nyɛla zaɣ' tankpaɣu bɛ puuni yino yela liiga nuɣiso bɔɣili maa zuɣusaa doo n-tam ya ka ye liiga piɛlli.

Paɣaba anu n piɛ lai chɛna bi zaa ʒirila taha ka bi yino ŋmaligu o nini kpa yaɣa shɛli bi tooni tihi n saya ka yiya bɛ bi tooni n ti pahi tampiŋ karili

Laa n ʒɛya laa maa kama nyɛla zaɣ sabinli laa maa puuni bindira n bɛni bindira kamani boraadɛ gala zaham n ti pahi kpam

niraba n ʒiri niɛma niraba maa ʒirila niɛma n duri kuligi duli kuligi maa gbuni ŋarim n ʒɛya ŋarim maa luɣuli zuɣu tihi n sansaya niraba maa shab nyɛla paɣaba ka shab nyɛ dabba

Girada n yaari boɣali girada maa kama nyɛla zaɣ dozim do so n ʒɛ girada maa nyaanga ka yɛ liiga piɛlli do so gba mii tamla kunkun zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ kunkun maa nyaanga tihi n sansaya

Paɣaba n wori waa paɣaba maa gobila chinchina bi nyoɣani tatariga ka zaŋ bini dozim n lo bi zuɣu paɣaba maa nyaanga niraba n ʒɛya niraba maa ʒɛla tanti ni

Niriba n zɛya niriba maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba niriba maa puuni shɛba pili la zopiliti ka so kpa ninkpara yino maa gbubi la tuuta o nuuni ka yino gbibi nuchɛbaŋa ka bi wuɣi bi nuhi zuɣusaa.

niriba n-chana niriba maa nyɛla dabba ka shɛba nyɛ paɣaba niriba maa gbubi baaji bɛ nuhi ni shɛba nyaɣila baaji bɛ nyaansi niriba maa tooni yili karili n-ʒiya yili maa kama nyɛla zaɣ' piɛlli.

tiŋsi tuutanima n-yili kuriti zuɣu kuriti maa kama nyɛla zaɣ'piɛllɛpiɛlla tiŋsi kamani jamani USA kɔsitorika UK Saudi Arabia Italy

Niriba ata m-gbaya niriba ata maa yela neem'piɛla niriba ata maa tooni niriba anahi n-ʒeya bɛ luɣili zuɣu niriba anu n-ʒeya ka gba ye neem'piɛla niriba ata maa gbala bini zuɣu.

Paɣa n ʒi baɣa teebuli teebuli maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka labtop pa teebuli maa zuɣu n ti pahi kolba ni buku paɣa maa ʒila kuɣu sabinli zuɣu ka yɛ neen. sabila du shɛli o ni bɛ maa kama nyɛla zaɣ tampilim ka di takoriti nyɛ diɣisi

niraba n ʒi tia gbuni niraba maa shab ʒila kuɣu zuɣu ka shab mii ʒɛ zuɣusaa niraba maa sunsuuni linjima n ʒɛya ka linjima maa tooni ka doo ʒɛya ka gbubi bini o nuuni bi nyaanga tihi ti pahi yiya n ʒɛya

ŋarima n bɛ kom ni niraba ʒila ŋarima maa zuɣu ka piɛɣu biɛni ŋarima maa puuni ban ʒi di zuɣu maa bi yɛ niɛma bi so ʒila ŋarima maa puuni yini ka yɛ liiga ʒiɛ ka ŋarima maa luɣuli zuɣu tihi sansaya

ziliginima n-ʒe pata kara puuni ziligi maa kama nyɛla zaɣ' piɛlli ka zaɣ' ʒee boi boi liɣi li ziligi maa sunsuuni niriba n-chana niriba maa gbubi la baaji bɛ nyaaga niriba maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba.

Paɣa n do shitoɣu ni shitoɣu maa puuni chinchina n bɛ di puuni paɣa maa dola chinchina nim maa zuɣu ka yaagi o noli ka o nyina yina ka wuɣu o nuu zuɣusaa chinchina maa piɛmi gili paɣa maa

Teebuli n ʒɛya teebuli maa kama nyɛla zaɣ piɛlli teebuli maa zuɣusaa fulaawaasi n tam di zuɣusaa teebuli maa ʒɛla duu ka duu maa tingbanni ka bini piɛlli ʒɛya duu maa zuɣusaa laati nim n yili yiliya

niraba n ʒi soola laati gbuni niraba maa shab pilila zipili nuɣso ka shab pili zipili piɛla soola laati nim maa nyɛla zaɣ sabila niraba maa luɣuli zuɣu tihi n sansaya n ti pahi yiya

kom n doya kom maa zoomi ka binkobiri konko n gilli binkobiri maa shab biɛla kom maa puuni loori baɣala kom maa kpaŋa loori maa puuni niraba n biɛni loori maa luɣuli zuɣu wobi kara ayi n ʒɛ tia gbuni

zilginim n-ʒeya zilginima maa luɣili zuɣu niriba n-ʒeya niriba maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba niriba maa gbubi la samboodi bɛ nuu ni ka binyɛra sabi pa samboodi maa zuɣu.

Paɣa n ʒi tiŋa ka gbubi bia bia maa pala o naba zuɣu ka bi zaa dalim chɛchɛ ka do so kuriya ka lihiri paɣa maa paɣa maa kuhurimi ka lihiri zuɣusaa ka bihi ayi bɛ bi nyaanga bihi maa nyɛla shikuru bihi ka nyaɣa baaji nima ka so mii ʒiya n ŋmaari paɣa maa mini o bia maa picha

teebuli n ʒɛya teebuli maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu teebuli maa zuɣu labtop n tipahi kamɛra ni nuchɛ baŋ n pa di zuɣu di luɣuli zuɣu chɛya piɛlli n ʒɛya teebuli maa luɣuli zuɣu ka kuɣu piɛlli ʒɛya

kuɣisi m ʒɛya ŋɔ kuɣisi maa ʒɛla patabil' gbani kuɣisi maa kama nyɛla zaɣ' ʒiɛ kuɣisi maa ʒɛla kom kpaŋa kom maa nyɛŋa zukari n ʒɛya n pahi yiya

Bihi n chana bihi maa chani mi ka vɔri bia yino bi puuni yino yɛla liiga ʒee kpa o nyaanga ka bia ʒɛya ka gbubi dɔɣu bi nyaansi duri n ʒɛn ʒɛya duri maa nyaansi ka tihi saya.

Niraba ayi n bɛ shitoɣu puuni yino maa ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ bin piɛlli n bobi o nyingoli tariga n ti paagi o naba ni ka ŋunbala maa mii ʒɛ o nyaanga ka mali bini n timdi o zuɣu ni bi nyaanga picha nim n tabiya

niriba ata n-ʒi dɔɣi zuɣu niriba ata maa zaa pili la zupiliti bɛ zuɣuni niriba ata maa tooni kom n-doya kom maa puuni wɔbiri m-beni kom maa nyaaga n-ti pahi wɔbiri nyaaga tihi n-sa sa ya.

Paɣa n ʒɛ n baɣa teebuli teebuli maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali teebuli maa zuɣu binyɛra n tamtamya binyɛra maa shɛŋa n nyɛ foon n ti pahi fulaawaasi ka fulaawaasi maa bɛ laa puuni teebuli maa ʒɛmi tabi dikpuni ka dikpuni maa kama nyɛ zaɣ piɛlli ka binyɛra tamtam dikpuna maa

niriba n bɛ do niriba maa ʒɛla kuɣisi zuɣ niriba maa shɛbi nyɛla paɣ' ba ka shɛbi nyɛ da ba be tuuni akpaku n zaya akpaku maa zuɣ niriba ʒɛmi ka tɛbuli ʒɛ be tuuni niriba maa bɛla do puuni do maa takoritɛ nyɛla gilasi nima

Lora nima n ti pahi salo n bɛ daa puuni lora nima maa puuni shɛli nyɛla zaɣ sabinli ka shʋli kama nyɛ zaɣ piɛlli niraba n kpihari niɛma loori nima maa puuni ka paɣaso ʒɛ baɣa loori maa

teebuli n ʒɛya ŋo teebuli maa zuɣu zaa binyɛra n panpa teebuli maa zuɣu teebuli maa biɛla tanti puuni paɣa n ʒi n baɣa teebuli maa ka zaŋ nyɛ pobirigu pobi o nyee o nyaanga niraba n ʒɛnʒɛya niraba maa tooni tihi n saya

bihi n-taɣiri niɣi niɣi maa bela soli zuɣu chana bihi maa nyɛla bih' ata bi' yino yela liiga ʒee ka pili zupil' ʒee bia maa luɣili zuɣu mɔri n-sa sa ya.

doo mini paɣa n bɛ duu ŋɔ ni doo maa mini paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu doo maa kama nyɛla zaɣ piɛlli duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli ka di takoro nyɛ gilaas bi luɣuli zuɣu fulaawaasi n tam bini zuɣu

du kpulli n ʒɛya du kpulli maa tooni niraba n ʒi du kpulli maa tooni niraba maa shab ʒila tiŋa ka shab mii ʒɛ zuɣusaa ban ʒɛ zuɣusaa maa tabila du kpulli maa ka ban ʒɛ tiŋ maa mii gbubi bia bi nuuni

paɣaba ayi n-ʒiya paɣaba ayi maa zaa ʒila kuɣisi zuɣu bɛ sunsuuni tɔli n-ʒiya paɣ' yino gbubi la tuliga n-tɔri tɔli maa puuni bɛ nyaaga nohi n-ti pahi buhi n-ʒeya ni yili.

Girada nim n toori tankpaɣu niŋdi tipa nim puuni tipa nim ma'am kama nyɛla zaɣ ʒiɛ giraada nim maa gba kama nyɛla zaɣ dozim bi zuɣusaa zo karili n biɛni

Paɣa n ʒɛya paɣa maa pilila bini o zuɣu ni ka wuɣi o nuu zuɣusaa paɣa maa nyaanga niraba n ʒɛya niraba maa puuni so gbubila yɛduɣurigu ka bi nyaanga ka binyɛra tabitabi bi nyaanga

Niriba n zaya niriba maa zaŋla yeduhurigu mini Camara nim n kpa do so doo maa zɛla bi too ni doo maa yɛla liiga tampilim kazaɣa piɛli gabi dini niriba maa ahɛb nyɛla paɣaba ka shɛb nyɛ dabba

Doo n ʒi teebuli gbuni teebuli maa zuɣu takaranim n paya doo maa tooni paɣaba n ʒi kuɣusi zuɣu ka shɛb gba ʒi paɣaba maa nyaanga kuɣu zuɣu doo maa luɣili zuɣu paɣa n ʒiya.